Omongikazi abathathu abakhanya begqoke izigqoko sokuzivikela emizimbeni yabo, emakhaleni, emehlweni, kunye lemakhanda okutshengisela ukubana umkhuhlane abawuvikelayo ngomemethekayo njalo ophangisa ukuthelelwana

Umongikazi wesifazane osegumbini lokuyelaphela izigulane ugqoke amagilavisi ezandleni alombala wesibhaka bhaka, umongikazi uhlaba isigulane ijekiseni esandleni.

Umongikazi ukhanya ehlola isigulane emlonyeni, njalo ugqoke izigqoko zokuzivikela. Ukuze angathintani lesigulane.

Umongikazi ogqoke izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni othile ongaphanga umemetheke nxa esethe wathintana lesigulane kumbe wathintana legcikwane

Umongikazi ogqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka lamagilavisi ezandleni, njalo wagqoka isayeke esivala amehlo, lamakhala, kunye lomlomo. Ulesigulane esihlezi phambi kwakhe esikhamise umlomo okutshengisela ukubana kukhona akuhlolayo emlonyeni wesigulane.

Abazempilakahle abagqoke izigqoko zombala olithanga njalo bazivala ubuso lamakhanda abo ngamaqhiye amhlophe. Ezandleni bagqoke amagilovisi njalo balesigubhu esokufafaza umkhuhlane othile osumemethekile kuleyondawo.

Kuqakathekile ukubana abantwana bonke abancinyane bafundiswe ukuzinakekela ngezempilakahle. Bafundiswe ukugeza izandla zabo ngaso sonke isikhathi ukuze zihlale zihlanzekile. Lokhu kuyabavikela ekuthintaneni lamagcikwane.

Omongikazi besilisa labesifazana, bagqoke impahla ezibavikela ekuthintaneni lemikhuhlane njalo lokuhotsheni imimoya engabe ibangela amagcikwane.

Abezempilakahle balakho ukuhamba bekhankasa phakathi komphakathi nxa sekuthe kwaba logubhane osolumemetheka osolugcwala indawo yonke.

Omongikazi abasesibhedlela bagqokile izingqoko zabo ezilombala wesibhakabhaka emakhanda njalo bawavalile lawo makhanda ukwenza ukuthi bengangenwa ngamangcikwane

Imikhuhlane eminengi efanana lemikhuhlane yemvukuzane ezehlukeneyo emzimbeni iyahlasela amasotsha omzimba acikizeke isigulane sicine kwesinye isikhathi singaphephi ekuphileni.

Ubaba ubambe isigubhu esilombala olithanga njalo yena ukhanya ebobotheka , eceleni kwakhe zikhona impompi ezimbili eziyizo ezimnika amanzi.

Intombazana encinyane iyabobotheka igeza izandla ngamanzi aphuma esikotshweni kuqakathekile ukugeza izandla ngamanzi agelezayo hatshi amileyo

Kuqakathekile ukubana abantu bahlale bebobotheka izikhathi zonke lokhu kwenza ukubana impilakahle yabo ihlale ihlelekile njalo iyavikela ukugogeka kwengqondo.

Kusesakhiweni semtholampilo kulotshani obuqunyiweyo obuluhlaza njalo lezihlahla eziqunywe kakuhle ezicecisileyo. Kulesakhiwo sesibhedlela okulebhakani elibhaliweyo ibizo laleyondawo.

Ezibhedlela kumbe emakilinika uthola amabhakane ayabe elengisiwe ekukhanyeni ukubana isigulane kumele siqonde ngaphi ukuze siyehlolwa uluthi oluthile.

indawo yokwelapha abantu ebonakala ileguma elihle njalo elilotshani obuluhlaza ilebhakane elibhaliweyo ibizo laleyo ndawo njalo lokubana izikhathi zokuvula lindawo

Kuqakathekile ukuthi indawo zonke ezilusizo kwezempilakahle zibhalwe ngamabhakane njalo langokucacileyo ukuthi zitholakala kuphi njalo lokuthi zivulwa ngasiphi isikhathi zivalwe nini.

Ekiliniki kulabomama ababili ababhabhule abantwana babo, njalo nganxanye bathwele izikhwama. Isakhiwo sekilinika sivaliwe asikavulwa kungakho omama laba kumele balindephandle.

Emtholampilo uthola kuhelisiwe imibheda elala izigulane njalo lezitulo zokuhlala laba abethekelele izigulane njalo kuba lenqola ezokufuqa ukudla kunye izinto ezisetshenziswa yizigulane labomongikazi.

Ngomama abagqoke izikipa zombala wesibhakabhaka ezandleni zabo baphethe abantwana babo abancinyane, bayabamunyisa. Bakhanya bejabulile njalo bechelesile ebusweni babo.

Kusesibhedlela lapha izigulani zihlezi labantwana ezitulweni njalo zilindele ukubana zibone odokotela labomongikazi ukuze zihlolwe.

Abezempilakahle basetendeni njalo balezakhamizi abazincedisa ukubana bathole ulwazi kabanzi mayelana lalabo ababethekeleleyo.

Kuqakathekile ukubana abantu bonke bafundiswe ngendlela zokusiza abantu abagulayo nxa bethe bafikelwa yingozi yokugula kumbe eyokulimala.

Ijaha elikhulileyo elezempilakahle limi phambi kwabantu libakhuthaza njalo libazisa ngokuqakatheka kokuzinakekela kwezempilakahle.

Umkhuhlane wengculaza kumbe igcikwane lengculaza kulendlela ezifundiswa labo abayabe sebethe babanjwa yileli gcikwane njalo babanjwa yilowu mkhuhlane ukubana bengaphila njani belawo.

Kuqakathekile ukubana amantombazana asakhulayo asanda kuthomba afundiswe kakhulu ngendaba zokuzithwala njalo ngendaba zokuya ecansini besesebancinyani, njalo lendlela zokuzivikela nxa sebethe bahlangana lokwamacansi.

Kuqakathekile ukubana wonke umuntu wesifazana athole ithumba lokuyahlolwa ngabezempila kahle ukuze bavikeleke emkhuhlaneni enjenge mvukuzane yesibeletho kumbe amafayibrosi

Abafundi abasekumbini labo lokwelaphela izigulane abafundela ukuba zintshantshu ekwelapheni izigulane balabomabonakude babo kulelo kumbi.

Ngumkhankaso wokunanzelela ilanga lalabo abagula umkhuhlane we tshukela. Abantu bonke bamenyiwe ukuzokuzwa lowo mkhankaso.

Isakhiwo esilompala olithanga esibukeka sisihle kakhulu njalo silamafastela akhanyiselayo abukeka emahle kukhanya lesi sibhedlela sihle kakhulu njalo yisibhedlela esikhulu kulelidolobho.

isakhiwo sezempilakahle esakhiwe ngombala olithanga njalo silamafasitela akhazimulayo isango lalapho kukhanya kuvuliwe okutshengisela ukuthi livuliwe

Isakhiwo sesibhedlela esifulelwe ngamazenge alombala oluhlaza. Njalo phambili kwesakhiwo lesi ngaphezulu. kubhaliwe ngamabala alombala wesibhakabhaka ibizo lesibhedlela leso .

Ezibhendlela lemakilinika kuyatholakala amachemis phakathi atshengisa loba anika Abantu imithi emveni kokuba sebelatshiwe.

Izakhiwo ezibalulekileyo ezinjengamakilinika ezempilakahle kumbe izibhedlela kumele zibhalwe ngamabhakane amakhulu njalo ngamabala amakhulu abonakalayo umuntu nxa emi duze loba buqamama ukuze angalahleki indawo.

Ekhemisi uthola imithi ibekwe kakuhle yehlukaniswa kusiya ngokuthi isebenza njani lokuthi imithi leyi ngeyabantu abanganani ifakwa kuhle ukuze lowo othengisayo enelise ukunika abathengi okuyikho.

Kulaba ababanjwe imikhuhlane ye hypertension kulendelela zokuzivikela okumele abantu bazilandele , indlela zokudla , indlela zokuzivoxavoxa , indlela zokubana abalemizimba emikhulu iyehliswe njalo lokubana abantu bengabhemi ugwayi beyehlise lezinga abanatha ngalo utshwala.

Umongikazi usegumbini lokwelaphela uhlola umama ozithweleyo esebenzisa isikhali esisetshenziswa ukuzwa ukubana umntwana uyadlala esiswini njalo lokubana inhliziyo yomntwana iyatshaya

Umongikazi osekhumbini lokwelapha ubambe umtshina kulelo khumbi ukuhlola izigulane eceleni phezulu kwetafula kulomabonakude osetshenziswayo obizwa kuthiwa yi laptop

Ema laboratory kusetshenziswa izikhali ezehlukeneyo ezokuhlola lokho okuphathelane lezigulane kuyahlolwa igazi kuyahlolwa imithambiso kuyahlolwa izinto ezithile.

Kusekhumbini lokwelaphela esibhedlela umongikazi ugqoke isigqoko ezilombala wesibhakabhaka njalo uhlezi esitulweni. Kulegabha elilombala njalo owesibhakabhaka ,ngaphansi kwetafula yakhe eliyilo elokulahlela ingcekeza kumbe izibi ezingasafunakaliyo kulelo gumbi.

Emalabhorethari kulendlela okulahlwa ngayo izibi. Ziyafakwa emagabheni avalekwayo, ayabefakwa amaphetshana phakathi okukhongozela izibi eziyabe zisetshenzisiwe khonalapho.

Kuqakathekile ukubana zonke indawo kungakhathalekile ukubana kusesikolo kumbe kusesibhedlela kumbe kusenkundleni zokudlala imidlalo ukubana kubelebhokisi elokufakela izikhali ezincedisa abantu ukubana bathole usizo lokuqala andubana begijiniselwe ezibhedlela.

Umongikazi wezempilakahle usekilasini yabantwana besikolo. Uhlaba umntwana wesikolo ijekiseni engalweni yesandla sokudla njalo okutshengisa ukubana kulomkhuhlane othile osuqhamukile ingakho beyelaphela abantwana masinya esikolo sabo.

Kusekhumbini lokubelethisa esibhedlela, kukesigulane esilele embhedeni esizithweleyo njalo ekhumbini lelo kulabantu abathathu abethekelele lesi sigulane.

Kusekhumbini lokwelaphela abantwana abancinyane abasanda kuzalwa. Kulomama ohlezi esitulweni, okhanya elinde abantwana bakhe. Njalo abantwana laba, ngabantwana abafakwe embodleleni, ukuze bakhule kuhle, ngoba bezelwe insuku zingakakwani.

Kuqakathekile ukubana indawo zonke zokwelapha izigulane kutholakale imota zokuthwala izigulane zisuka kwesinye isibhedlela zisiya kwesinye, loba zisuka endlini zisiya ezibhedlela.

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika. Imitshina leyi iyehlukene eminye uyabe ilendawo lapho okuxunywa khona amehlo ukuze umongikazi kumbe udokotela enelise ukuhlola isigulane ebonela eduze kakuhle.

Yizikhali ezinengi ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ezibhedlela kunye lemakilikiki izikhali lezi zilemsebenzi etshiyeneyo eziyenzayo

Isisetshenziso esingumakhala enkukhwini ezisetshenziswa ngabatshayeli bama ambulensi kumbe labo abancedisa kwezokuphunga umlilo nxa kuthe kwaqamuka.

Ngamaphilisi emihlobo etshiyeneyo njalo lembodlela zanjekiseni lamajekiseni ahotsha lowo muthi phakathi kwembodlela

Abantu bonke abesifazane asebekhulile abalokhe besebangeni lokuthola abantwana. Kuqakathekile ukubana nxa bengakazilungiseleli ukuthi babelabantwana basebenzisa indlela zokuzivikela emacansini ukuze bangazithwali.

Amathulisi amanengi asetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinikhi acijileyo ayabe engokuhliza isigulane loba ukuthunga izigulane eziyabe zidabukile zidinga ukuthi zithungwe.

Abantu abayabe begula, bephukile kumbe benyelile. Kundawo ezithile zomzumba. Akhona anabhanti asetshenziswa ukubana beluleke.

Kuqakathekile ukubana omama, amantombazana asethombile bavakatshele ezibhedlela lasemakilinika ukuyafundiswa ngendlela zokuzivikela ukuzithwala njalo omama befundiswe lendlela zokwelamisela khatshana abantwana kusetshenziswa izinto ezinengi ezokuvikela omama ukubana bengazithwali.

ezibhedlela ezinkulu kwejayelekile ukusetshenziswa imitshina emikhulu eyiyo encedisa ukwelapha abantu imitshina le isebenza ngamagetsi kodwa kulezinsuku sokuphucukile sokusetshenziswa amagetsi avela elangeni

Izikhali ezisetshenziswa ngabomongikazi labodokotela labezempilakahle. Zenziwe ngobuciko, ngoba ziyakubonisa lokho oyabe ukuhlola kungaphakathi kwesigulane loba ngangaphandle emzimbeni.

Imitshina eminengi etholakala endaweni ezokuyelaphela abantu ezibhedlela loba emaclinikha uyithola iyenziwe yaba yimibheda kumbe izitulo ezenelisa ukubana nxa isigulani sihlezi udokotela akwanise ukusihlola yonke indawo kakuhle

Izisetshenziso zokubona esibhedlela ezisetshenziswa ngabodokotela ezilombala omnyama, njalo lezi sisetshenziso zilakho ukusetshenziswa yizisebenzi zesibhedlela ezisebenzela emalabholithali ukuze zibone kuhle lokhu eziyabe zikuhlola.

Ekhumbini lokwelaphela kulezikhali ezinengi ezisetshenziswayo ukuze abantu bahlolwe njalo kulembheda elamavili.

Imitshina yemihlobo etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela, emakilinika lazo zonke indawo lapho okusebenzela khona odokotela labomongikazi.

Zinengi izikhali njalo zitshiyene ezisetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika ukuncedisa labo abayabe bethe sebelimele izitho zomzimba ezinjenge zandla lenyawo.

Etafuleni kulamathuluzi amanengi asetshenziswa ngodokotela labomongikazi esibhedlela njalo alombala okhazimulayo.

Amathulusi amanengi atholakala ezibhedlela lazo zonke indawo lapho okusebenzela khona omongikazi labo dokotela labezempilakahle . Isebenza ngogetsi njalo kumele ihlale ixhunyaniswe lamagetsi ukuze isebenze kakuhle .

Igabha elimhlophe elamaphilisi elibhalwe namabala amnyama. Libhalwe ibizo lalawo maphilisi njalo lokubana ayenziwe ngayiphi imihlobohlobo yemithi.

Amagabha emihlobo etshiyeneyo eyamaphilisi njalo ayizilinganiso ezitshiyeneyo amagabha lawa aphathele amaphilisi emihlobo eyehlukeneyo

ibhokisi lomuthi we bromofem njalo eceleni kwalo kulembodlela yalowomuthi umuthi lowu uyancedisa ukwelapha amehlo usetshenziswa ngokuthi uyawuthontisela emehlweni

Amaphilisi ohlobo lwe Amoxicillian ayancedisa kakhulu lapho izigulane zitshisa kakhulu zithe zafikelwa ngumkhuhlane woqhuqho, njalo lalaba ababulawa ngamadlala lamalonda.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo lokhu kulusizo kakhulu ukwenziwa njalo kwawo ngoba kwenza omongilazi labo dokotela nxa bechasisela lowo owusebenzisayo ongenelisi ukubala abekwazi ukubana ngalesi isikhathi uthatha umhloba wuphi wamaphilisi

Imbodlela eziphathela imithi njalo lamabhokisi azo kuyabhalwa ibizo lalowo muthi ngomfanekiso oyabe ufanekiswe lapho kulula ukubana ubone ukubana umuthi lowu ngowabantwana kumbe ngowabadala.

Imbodlela yomuthi njalo olomfanekiso otshengisa ukubana umuthi lowo welapha into esesifubeni. Njalo isivalo salowo muthi kulesinye isivalo esisetshenziswa ukubana kuthelwe isilinganiso esifaneleyo salowo muthi.

Imbodlela yomuthi njalo lebhokisi laleyo mbodlela elifanekiswe ukubana lowo muthi ngowokwelapha izinso imithi yonke nje ephamacy uthola ilemifanekiso etshengisa ukubana lowo muthi welapha siphi isifo

Imithi yakulezi insuku esetshenziswayo ngabantu jikelele iyabe iyenziwe ngemithi yezihlahla ezitshiyeneyo kumbe amaluba atshiyeneyo.

Libhokisi lamaphilisi njalo eceleni kwalo kulekhasi lamaphilisi njalo lephepha elibhaliweyo indlela zokusetshenziswa kwalawo maphilisi ecelelni njalo kulesisetshenziso esisetshenziswa ngabodokotela ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yomuntu.

Kusekhemisi lapha, imithi yesikhiwa ihelisiwe, esemabhokisini, njalo eminye yemithi leyi isemambhodleleni alezivalo ezombala obomvu.

Amaphilisi asebhokisini elibhalwe ngamabala amhlophe lamabala abomvu njalo lamabala alithanga. Ibhokisi leli lilamaphilisi anqabela ukulunywa emakhaleni.

Yimbodlela elombala wesibhakabhaka njalo eceleni kwayo kulebhokisi elilombala omhlophe labhalwa ngamabala amnyama njalo lilawo umbala wesibhakabhaka.

Ijekiseni elokuhlaba isigulane njalo lamambodlela amancinyane alomuthi phakathi oyiwo ohotshwa ngamajekiseni phakathi ukuze bawufake esigulaneni njalo kulamaphilisi emhlobohlobo ehlukeneyo phansi.

Amabhokisi amaphilisi emihlobo emibili etshiyeneyo njalo eceleni kwalawo mabhokisi kulamakhasi alamaphilisi phakathi kwawo.

Ngamabhokisi amabili okuphathela amaphilisi njalo eceleni kwawo kulamakhasi amahlanu alamaphilisi. Ikhasi linye ngalinye lilamaphilisi alitshumi phakathi.

Abantwana abancinyale abase bangeni lokukhula balawo amaphilizi kumbe umuthi abawunathayo ukuze bazizwe belamandla wokufuna ukudla

kulebhokisi lama philizi ele Mecloprama ibhokisi leli lilama philizi alinani elihambelana lokuthi umuntu nxa esethe wawathenga esesiyawanatha lapha aphelela khona uyabe laye esesilile

Imithi yokwelapha izigulane etholakala ezibhedlela emakilinika loba emakhemesi iyabe ifanekisiwe ngaphandle yabhalwa okucacayo yafakwa imifanekiso ebonakalayo ukubana umuthi lowu loba amaphilisi lawa umsebenzi wawo ngowani.

Ngumkhankaso wezempilakahle izakhamizi zithe wathalala zihlezi phansi njalo zikhanya zilalele okukhulumayo obaxwayisa ngokumemetheka komkhuhlane othile okumele bazivikele kiwo.

Kulamantombazana amabili lejaha elilodwa njalo phakathi kwalababantu intombazana ekhanya ikhothamise ubuso okutshengisela ukubana izidla amathambo engqondo lokuzisola laba ababili abayiphahlileyo bayazama ukumcebisa

Abantwana abancinyane nxa besiya ezambuzini zabo kubalula ngoba bayabe beyenzelwe izambuzi ezibalingeneyo ukuze basebenzise kuhle.

Abantwana abancane bemfundo yaphansi basekilasini njalo balamalaptop phambi kwabo. Kulezinsuku abantwana sebefundiswa ngaleyomitshina besesebancane.

Umongikazi usekhumbini lokwelaphela abantwana abancane njalo phambi kwakhe kulomntwana olalisiweyo embhedeni umongikazi kukhanya ethwele imitshina yokuhlola lowo mntwana

Umongikazi usesibhedlela ekhumbini lokwelaphela omama abazithweleyo lalaba abakhululekileyo . Ubambe ingane encinyane ekhanya isanda kuzalwa, uyayihlola.

Libhokisi elokuphathela imithi yamajekiseni. Amajekiseni lawa ngawabantwana ahlatshwa nxa abantwana bevikela imikhuhlane ethile ebahlasela nxa befika emabangeni kumbe eminyakeni ethile.

Umuntu owesifazane ogqoke isayeke emakhaleni njalo phambili kwakhe ume etafuleni elimhlophe. Umama uyakhankasa mayelana lokuqakathekiswa kwabantwana.

Kulebhakani elilombala olithanga, njalo elilombala onjengesibhakabhaka, abantwana babukusa kilo bethatha omifanekiso yabo.

Abantwana abancinyane kuqakathekile ukubana abazali babo bengahlali bebangabavalele ezindlini ukubana bephume beyodlala labanye abantwana. Ukudlala kubenza baqine iminwe yabo, inyawo zabo lezandla zabo benelise ukuzisebenzisa kuhle

Inhlanganiso enkulu amazwe wonke jikelele eye UNICEF ibukasa ibhakane lokuthakazelela abantwana njalo kulomama ohleziyo eceleni kwalelo bhakane othwele umntwana.

Udokotela owesifazane uhlola isigulane esesilisa. Esihlola esebenzisa isikhali esingumtshina wokuhlola amehlo alesi sigulane ukuze abonele eduze.

Umongikazi wesifazane uhlezi esitulweni njalo lapho ahleli khona likhumbi elihlala imitshina eyehlukeneyo eyokuhlola izigulane esibhedlela.

Umongikazi osegumbini lokwelaphela ulalise isigulane embhedeni uyasihlola ukuze abone ukubana okusikhathazayo lesi sigulane kuyini.

Umongikazi usegumbini lakhe lokwelapha uthwele umabonakude amsebenzisa ukuhlola umama ozithweleyo esiswini , konke okwenzakala esiswini sikamama kuyabonakala kumabonakude

Umongikazi okhangele omama abamunyisayo labomama abazithweleyo usekhumbini yokwelapha uhlola umntwana njalo umama womntwana uhlezi eceleni kwombheda

Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe amagilavisi amhlophe kunye lesayeke emakhaleni umongikazi uhlola intombazana ogqoke isayeke njalo leyinye emi eceleni egqoke isayeke.

Udokotela wesifazane ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa isisetshenziso sokuhlola ukutshaya kwenhliziyo entanyeni, okhanya ebobotheka njalo uthwele igilasi lenamunede lehalantshisi esandleni. Phambi kwakhe kulomganu olezithelo.

Umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe, wagqoka isayeke emakhaleni. Ulalise ijaha embhedeni, uyalihlola lelijaha.

Kusekhumbini lokwelaphela elikaDokotela. UDokotela ugqoke ijazi elimhlophe njalo eceleni kwakhe kuletafula eyombala oluhlaza eyokusebenzela, kulomama njalo lomntwana. UDokotela uhlola umntwana indlebe.

imithi yonke ethengiswa emakhemesi uthola isemabhokisini ibhaliwe ukubana umuthi ophakathi ibizo lawo yini njalo iyabhalwa ukuthi usetshenziswa ngumuntu onganani lokuthi isilinganiso esinganani

Amakhemisi emithi ayatshiyana. Kulamakhemesi athengisa imithi yokwelapha abantu. Kubelamakhemisi abalimisi lawo akhangela ngezilimo kunye lezinyamazana.

Imithi yonke etholakala emakhemesi, iyabe ibhaliwe ukubana isetshenziselwa wuphi umkhuhlane. Kwesinye isikhathi iyabe ilemifanekiso yesitho somzimba esiyiso esifanele ukwelatshwa ngalowo muthi.

imithi yonke etholakala ema khemesi iyabe ivunyelwe ukubana isetshenziswe njalo yahlolwa ukubana ifanele ukusetshenziselwa umkhuhlane othile

indlini ethengisa imithi yokwelapha uthola imithi ifakiwe kakuhle njalo iyehlukanisiwe ngamaqembu ayo wokuthi iyelapha abantu abanganani loba izigulane zaluphi uhlobo

Emavinkilini wonke athengisa imithi ufica imithi ibekiwe kakuhle yaqenjulwa kusiya ngezigaba zokuthi welapha wuphi umkhuhlane ukuze kube lula kulowo ozothenga lalowo othengisayo.

Ekhemesi uthola imithi ifakwe kakuhle yabekwa ngengxenye ngengxenye zayo kusiya ngokuthi lowo muthi welapha wuphi umkhuhlane lokho kwenza kubelula kumathengisa ukuze asize abathengi ngokuphangisa.

Ngamabhokisi amaphilisi emihlobo etshiyeneyo lezigubhu ezilemithi etshiyeneyo. Amanye amambodlela amancinyane ngamambodlela aphathela amajekiseni phakathi.

Emavinkilini athengisa imithi etshiyeneyo eyokwelapha abizwa ngokuthi ngamakhemesi. Uthola imithi yesikhiwa, njalo amanye amakhemesi, athengisa lemithi yesintu, eyabesilungiswe kuhle.

Isakhiwo sekilinika sibukeka sisihle kakhulu njalo phezukwaso sibhaliwe ngamabala esibhakaka amakhulu atshengisela ibizo laleyo kilinika.

Kuqakathekile ukubana nxa sifuna ukubana izandla zethu zihlale zihlanzekile nxa sesithe sathola ithuba lokugeza, sizigeze ngamanzi agelezayo njalo alesepa ukuze amagcikwane afe.

abantu abezempilakahle kungaba ngabacebisi kungaba ngodokotela kumbe omongikazi kumele bahlale befundiswa mayelana lemikhankaso engathi ivele nxa sekuthe kwavela umkhuhlane othile

Abazempilakahle kuqakathekile ukubana nxa belemikhankaso emphakathini bafundise umphakathi njalo benelise ukudlala lomphakathi imidlalo ebenza bazelule lokhu kuyabe kuyisitshengiselo kubo ukubana abantu kumele bahlale bezivoxavoxa ukuze imizimba yabo ihlale itshwaphulukile

Abantu abanengi abafolileyo phambi kwabezempilakahle lapha ababafundisa khona ngokuzinakekela kwezempilakahle yabo. Abanye njalo bahlezi balindele ukuba labo bafinyelele kwabezempilakahle .

Abezempilakahle benza umkhankaso wokutshengisa umphakathi imithi esetshenziswayo eyesintu abangazenzela yona ukuze bayelatshwe bengakayi lemafamasi.

Kusembuthaneni lapho okulabe zempilakahle ababuthanise omama abalabantwana abancinyane, njalo laba bantwana bakhanya bebanika okokunatha.

Abesilisa kukhanya bayaziphumulela. Bahlezi phansi enkundleni yemidlalo yenguqu. Kuyabukeka kulindawo. Kubonakala ngezitulo ezinengi ezokuhlala lotshani obuluhlaza.

Abezempilakahle bamile phandle. Phambikwabo kuletafula elamabhuku abawabukayo okutshingisela ukubana ngamabhuku owokunikeza, iloba ngubani odlulayo, ukuze abelolwazi mayelana lezempilakahle.

Kuqakathekile ukubana amajaha lamantombazana asekhulile obaba labomama befundiswe mayelana lokuzigcina kuhle indlela zokwelamisa njalo lendlela zokuzivikela emikhuhlaneni ethelelwana emacansini.

Umongikazi usekhumbini lokwelaphela uhlola ingane encane esanda kuzalwa njalo uyifake esikalini ukuze abone ukubana isilinganiso sesisindo sayo siyifanele yini leyongane.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana abakhanya bebobotheka njalo beqabulana okutshengisela ukubana bayavunlmelana kulokhu abakhuluma ngakho.

Abezempilakahle balokwethekelela phakathi ezigabeni behamba befundisa omama lamankazana indlela zokuzivikela ekuzithwaleni njalo lezokwelamisa.

Intombazana esesentsha egqoke isigqoko esimnyama njalo wagqoka izicathulo ezilombala omnyama, ilenwele ezinde ekhanda njalo eceleni ilengise isikhwama esimnyama.

Owesifazana okhanya ebobotheka olenwele ezinde njalo ugqoke isigqoko sakhe esihle izandla zakhe ubambe isisu kubonakala ukubana ngumuntu ozithweleyo.

Ngamajaha amabili asakhulayo. Kuyakhanya ukuthi bayantsheza ngoba abagqokanga izembatho.

Umama uthwele usana lwakhe oluncane, olubukeka sengathi lusanda kuzalwa, njalo umama ugqoke isayeke emakhaleni esilombala oyisibhakabhaka.

Kuqakathekile ukuba labo abazelula imidipha, inyama ngokuzivoxavoxa badle ukudla okwakha imizimba. Njalo izithelo ngezinye ukudla okwakha umizimba okuncedisa labo abazivoxavoxayo

Ukuzivoxavoxa abantu bezelula inyama imisipha kunye lamathambo kuqakathekile kakhulu ebantwini bonke njalo kwenza abantu behlale beqinile bengaphangi ukuhlaselwa yimkhuhlane nje loba yiphi.

Imithi esetshenziswa yilabo abenza ezemidlalo etshiyeneyo kumbe abazivoxa voxayo iyabe ilungiselelwe ukubana iyenelisa ukuthoba ubuhlungu obuyabe sobuthe bavela kulowo mdlali. Kungaba kuyikuthoba amadolo, kungaba kuyikuthoba imisipha kumbe ukwelula imisipha.

Isisetshenziso esisetshenziswa ukuthwala labo abayabe bethe bayephuka bedlala emidlalweni loba lapho abayabe bebizelwe ama ambulance endaweni zabantu abayabe beyehlelwe zingozi

Kulejaha elimileyo njalo elisekela leli eliguqileyo. Leli jaha eliguqileyo lithwele izisindo. ezisetshenziswa ukwelula inyama zomzimba.

Kulezi insiku amazwe onke jikelele asephucukile kakhulu ufica omongikazi koba odokotela befunda kumabona kude befundiswa mayelana lemisebenzi yabo abayenzayo ukuze bayenze ngcono

Ezibhedlela kumbe emakilinika uthola kulabomabonakude lemitshina eyabe incedisa odokotela labomongikazi ekuhlolweni kwezigulane .Njalo eyinye ngegcina lokho okumayelana lezigulane.

Esibhedlela kusetshenziswa imitshina eminengi eyehlukeneyo eyenza izinto ezithile ezigulaneni. Eminye uxhunyaniswe labomabona kude ukuze kubonakala ukungangaphakathi okuhlasele esigulane.

Imitshina yakulezinsuku iyabe ixhunyaniswe labomabonakude abayibo abancedisa odokotela kunye labomongikazi ukubona ingangaphakathi yesigulani ukubana ihlaselwe okungakanani.

Kulezinsuku kulemitshina ephucuke kakhulu encedisa abantu ukubana bazihlole, bazazi izimo zabo andubana besiya eziBhedlela loba emaKilinika.

Imitshina eminengi esentshenziswa emagumbini abodokotela labomongikazi labezimpilakahle awokwelaphela. Alayo imitshina esentshenziswa ukuhlola ukutshaywa kwenhliziyo. Lowo mtshina, ngumtshina osentshenziswa ekuqaleni andubana isigulane sihlolwe kabanzi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu emphakathini wonke .Ngoba nxa isetshenziswa .Isetshenziswa kungela mali ephumileyo .Iyenelisa ukusetshenziswa ngaba swelayo .

Ibetrude yisilimo esingu muthi nganxane njalo siyikudla okudliwayo siyasetshenziswa laso ukuyelapha abantu njalo siyangezelela igazi emzimbeni amahlamvu aso ayimibhida njalo aphinde abeyimithi eyelaphayo

Egangeni ezixukwini okuyabe kulezihlahla eziminyeneyo lotshani obugcweleyo yonke indawo. Kuvamile ukubana kuyatholakala imithi yesintu.

Imithi yesintu esetshenziswayo, minengi njalo itshiyene. Eminye kusetshenziswa amajodo ayo. Eminye kusetshenziswa impande. Eminye kusetshenziswa amaxolo, kumbe amahlamvu. Kumbe izithelo zakhona. i

Iluba elihle elilombala oluhlaza tshoko elitshengisela ukubana lilempilo njalo lithele izithelo amaluba lawo ayasetshenziswa ukwenza imithi esizayo abantu.

Kusegangeni, kulezihlahlakazana ezilombala oluhlaza. Izihlahla lezi ziyasinika imithi yesintu eminenginengi etshiyeneyo njalo ubuhle bezihlahla ezitholakala egangeni yikuthi awuzibhadaleli ukuze uzisebenzise ukwenza imithi.

Izihlahla kunye lamaluba kuyasetshenziswa ukubana kube yimithi eyelapha abantu. Kulezinsuku kuyalungiswa ngobuciko ukuze kube yimithi ehlala isikhathi eside ingabolanga njalo ingakhuntanga.

Kusegangeni. Kulotshani obuluhlaza obumilileyo indawana yonke. Lesihlahla somhlafutho, esingumuthi ebantwini, njalo lasenyamazaneni.

izihlahla zeganga ziyasisiza kakhulu zingumuthi njalo kumele sizilondoloze izikhathi zonke ngoba ukuthi sithole imithi kulezozihlahla asibhadali lutho

Izihlahla akumelanga ziphonguganyulwa mahlayana. Kumele ziganyulwe njalo kuphindwe kuhlanyelwe ezinye ukuze ziyale zisinika imithi.

Imithi eminengi eyokwelapha eyesintu ingenziwa ngezithelo zezihlahla njalo izithelo ziyakwanisa ukubana kusetshenziswe amakhasi azo, imisobho yazo kumbe intanga zazo.

Ichena ngumuthi wesintu osetshenziswa ngabantu bonke emhlabeni jikelele njalo abalimisi balakho ukulihlanyela libe yizihlahla ezinengi ukuze bathengiselele kwamanye amazwe.

Kuqakathekile ukulondoloza izihlahla zeganga kumbe ukulondoloza kuhle amaluba ngoba amaluba lawa lezihlahla kusinika imithi yesintu esiyithola lula singayibhadalelanga imali

Kuqakathekile ukubana izihlahla zilondolozwe kuhle lapho zithe zaganyulwa kumbe zasiphunwa zihlanyelwe njalo kutsha ukuze ziyale zilokhu zisinika imithi.

izihlahla zesintu kumele zilondolozwe kuhle zingasiphunwa kungela nje isizatho kumbe ziganyulwe kungela sizatho ngoba ziyancedisa ukubana zisinike imithi yesintu esingeke siyithenge

Imithi yesintu kulezinsuku iyenziwa amafuta emihlobo etshiyeneyo njalo imithi efana lecena iyenza imithi enathwayo kunye lamafuta agcotshwayo ukuze amajwabu abantu abe butshelezi.

Imithi yesintu kulezi nsuku isisiya iphucuka iyalungiswa kakuhle igaywe noma icholwe ibisifakwa emambodleleni iyenze amafutha okugcoba kumbe imithi yokunatha

Izigubhu ezilombala olithanga, izigubhu lezi zilomuthi owenziwe ngechena ,ichena lingumuthi oyenza izinto ezihlukeneyo ezifana lemithi yokunatha, imithi yokungcoba njalo njalo.

Ichena lingumuthi olusizo kakhulu emphakathini liyanceda ukwelapha inyamazana, liyanceda njalo ukwelapha abantu njalo liyasetshenziswa ukwenza amafutha okugcoba ijwabu.

Izigubhu ezilombala olithanga njalo lamabhokisi alemithi phakathi okutshengisa ukubana yimithi yokwelapha laba abazivoxa voxayo .

Yimithi yesintu afakwe emabhokisini njalo yafakwa emambodleleni ilungisiwe kakuhle ukuze abathengi bayo bekhangeke.

Kuqakathekile ukubana abantu nxa bezelula kumbe bezivoxavoxa imizimba, banathe amanamunede afanele bona ukuze bahlale beqinile njalo bengahlaselwa nje yimikhuhlane ethile.

Kusesixukwini kulezihlahla eziminyeneyo ezombala oluhlaza tshoko njalo kulobaba omileyo okhanya equnta amahlamvu alezo zihlahla.

Imbodlela emhlophe, elisivalo esimhlophe njalo ilokumnyama .Yabhalwa njalo ngamabala amnyama. Imbodlela le ibukeka sengathi ngeyama philisi.

Imithi yesintu eminengi etholakala egangeni, iyancedisa kakhulu ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Eminye iyabe ingama luba eminye njalo iyimithi etholakala etshanini.

Ichena lingumuthi wesintu oqakathekileyo kakhulu liyelapha izifuyo zabantu njalo liyasetshenziswa ukunathwa ngabantu nxa bengezwa kuhle kumbe ukwenza amafutha atshiyeneyo awokugcoba kumbe awokugeza.

Ichena yisihlahla sesintu esifana leluba , lesi sihlahla siyancedisa kakhulu umhluzi waso uyasetshenziswa ukwenza amafutha okugcoba kumbe imithi yokugeza kumbe imithi enathwa zinyamazana

Imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni kumbe emalubeni. Kungasetshenziswa impande zezihlahla kumbe ezamaluba kumbe kusetshenziswe amahlamvu loba amaxolo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko esikhanya ukubana ngumuthi wesintu owokwelapha, lesisihlahla sizimilele nje egangeni.

imithi yesintu iyatshiyana ukulungiswa kwayo ukuze isetshenziswe emine iyenziwa ilambazi lokudla njalo eyinye iyacholwa ihlanganise lamanzi kube ngumuthi onathwayo

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezikhanya zigejelwe kakuhle ukuze kube lula nxa zithelezelwa kulechibi njalo elamanzi eliqgaqgelwe lutshani obuluhlaza

Kuvamile kakhulu ukubana emakhaya izihlahla ezitholakalayo lamaluba ezintabeni kumbe egangeni konke kuyabe kusinika imithi yesintu.

Egangeni sithola imithi eyehlukeneyo njalo evela ezihlahleni ezehlukeneyo eminye njalo ivela emalubeni emihlobo ehlukeneyo loba utshani obehlukeneyo.

Icena lingumuthi otholakala egangeni. Liyazimilela lodwa. Kodwa kwesinye isikhathi, abalimisi balakho ukuthatha leyonhlanyelo, bayelihlanyela. Ukuze aphume esemanengi, ngoba alusizo kakhulu. Ayelapha inyamazana, ayelapha abantu, njalo ayenziwa abengamafutha okugcoba.